Omuhanda ogu barikuzamu, ebyokurya harimu emondi, obutunguru, biringanya, eminekye n'emondi hamwe n'ebindi.

Ekiyongoyongo kirikwiragura kiinemu erangi ya bururu n'omunwa kiineho akarangi karikutukura kiri ahagati y'oruguuto.

Ekimuri kya kinyaatsi hariho akakooko karikuguruka kaine amabara ga kinekye n'aga mukara

Omwana w'eishomero w'omwishiki ari omu kishaayi arikwiruka akwasire ekitabo omu ngaro arikusheka.

Omushaho ayeshangiriire aha maisho ajwaire ekikooti ky'abashaho hamwe n'akooma ku barikupimisa abantu baaba barwaire.

Ekijunjure kiine amabara gari kwiragura n'aga kinekye kiri aha kamuri ka bujwa kirikuronda obunuzi obu kirakoreremu ebyokurya.

Abaana b'eishomero babiri, omwojo n'omuhara barikuruga ah'eishomero omuhara asindikire egaari, omutsigazi ahekire enshaho omu mugongo n'abandi omu maisho bu bakuratiire

Abakazi b'abajungu babiri baine eishokye rya kitaka omwe ajwaire akasweeta kamutare ondiijo ajwaire akarikwiragura bari ahari karimagezi barikureeba ebishushani .

Ekanzu y'omushaija n'ekooti bitandikire hamwe nagomesi y'omukazi ehanikire byona bihikiime.

Omwana w'omwishiki ajwire ebijwaro birimu amabara ga kinekye naga kinyaatsi, eyererize okuguru arikuteera omupiira

Omwana muto ajwaire ekijwaro kya mutare na sikati ya kapere ayegami aha kiju kyebibaaho

Abaana bato b'abojo n'abaishiki bajwaire ebijwaro bigubire hamwe n'ebyogize bari ahagati y'enguuto barikwiruka bashemereirwe.

Omushaho arikupimisa orukoba obuhango bw'omukono gw'omukazi, enyima hariho omushaija ayekwatsire omu nshaho ajwire esaati ya bururu

Ekanisa nungi munonga, eine amabati garikutuukura ehikaine nana omurongoti

Omuntu ajwire ebyamutare, ari omu kibira omu mwabazyo, arikuhakuura obwoki omu kihumi

Abantu beteranaire hamwe bari omu kanisa barikushaba obu hayimu, harimu obutebe bwa mutaare omushaija omwe ahumize arikushaba ajwaire suuti ya bururu n'omukazi amuri omu maisho ajwaire akasweeta ka mutaare eyezirikire n'ekitambara kirikwiragura omu mutwe.

Obuju bubiri bwombekyesiibwe ebinyaatsi enyima hariyo emiti nana emitumba hariho n'enyima amaju g'abandi bantu barikuturamu